Nɔnɔmetata abe wɔme etɔ̃ le exɔ yibɔ aɖe me wokla ɖe atiwo dzi eye ame gʋ aɖe do suiti yiobɔ. Ko ta kolikoli tɔ ɖe afima wokpɔm.

Ŋutsuwo tɔ ɖe Gbadagbatɔwo ƒe ŋu gãã ɖe dzi. Wokpɔ dzidzɔ. Ame ɖewo le asikpoli ƒoo eye ame ɖewo do asi ɖe dzime alo yame.

Yevu etɔ ɖewo ɖe agbale ɖe asi le edzi kpɔm. Ɖeka nye nyɔnu eye eveawo nye ŋutsu. Wodo kuku ɖe ta.

Nufiala aɖe le nufiam eƒe sukuviwo sukuviawo eɖewo tsitre eye ɖeka do awu dzié bɔbɔ le yeƒe nufiala kpɔm nyuie.

Detugbiviwo kple ŋutsuwo, Mama kple Tɔgbi ɖewo, wo takpekpe wɔm. Nyɔnu, nyɔnuvi ɖeka le nu ɖe xlẽm na wo le yiƒe lapitɔpaa dzi. Ame aɖewo tsi tre, ame aɖewo nɔ anyi.

Ŋu bubububuwo kaka ɖe mɔ dzi eye gbadagbatɔwo hã tɔ ɖe megbea. Amegã ŋtɔ ƒe ŋu eya, mekpɔ flaga, ewɔ abe Amerika eya.

Gbadadgba yiwo nye ameyibɔ le etudada srɔ̃m tso yevu ɖeka gbɔ yihã nye gbadagba. Wo le egbe me eye eŋu eme ve hã tɔ ɖe wo xa.

Exɔ aɖe me wosi aŋɔ ʋi le xɔme sentatable la hã nye …sentatable hã wosi aŋɔ ʋi ne, gake zikpuie yewo kɔla me dzedzem nyuie o, xɔme hã painti aɖe le ameyibɔ le paintia me woŋu windoa da ɖi xe me dzedzem.

Nyɔnuwo yi tsikuƒe, ɖeka lé nugo gbemumu ɖe asi eye wo katãa wolé gagba ɖe asi, ɖeka le etsia pɔmpum, eye susɔewo bɔbɔ le naɖe klɔm, egbe bubu bubuwo ƒo xla wo.

Kpovitɔ aɖewo kple amegawo le eka hem, nyɔnu eve le mimlim ɖe anyigba, wo katãa wokpɔ dzidzɔ, ame ɖewo hã wome…

Eke exɔdɔwɔlawo wonye, wonye ame ade edɔ wɔm le, edɔ wɔm le dzoƒoxɔ ŋuti, ele gakpo blam, eɖewo tɔ ɖe anyigba, ke ame atɔ̃ mamleawo tɔ le exɔ ta me.

Gbdagbetɔwo ƒe yameŋu ke nyemekpɔ kpɔ o le dii, amegãwo hã tɔ ɖe anyi le nyɔnu ɖe sem, ewɔ abe ele nu ƒom tso yameŋua.

Ghana dukpɔla Nana Akuffo Addo ko ta kolikoli do suti yibɔ bla taya va dogo amegã aɖewo, wo katã wodo kotu hebla taya le asi nam wo.

Egefiawo le ta kpekpe me, ee…mamleawo katã tɔ di do awu dzɛ̃ ye abe ame eve, ame eve wodo awu ʋi, ame eve hã nɔ anyi, ame yiwo nɔ anyia ɖeka do awu dzɛ̃, woko egbe bla ɖe kɔme.

Ame aɖewo wonye ŋutsu kple nyɔnuwo le ŋu ƒom le atsi aɖe tɔ. Eɖowo le wɔ ɖum ke ɖeka dzo yi dziƒo.

gbadagba woametɔ̃ lewo tɔɖe ʋu woaƒe eʋu gã ɖe ŋtsi eʋu ya fiã le lɔli mɔ gã aɖe dzi ya tele dziƒoxɔ yelo aɖe ŋtsi

Tomatosi sime ye ya. Nyɔnu etɔ aɖe le tomatosia dzram. Ŋutsu ɖeka ɖe le megbea ɖa nɔ zɔzɔm yiyim.

Awusa ŋutsuviwo do awu ʋie eye wolé woɖokui, ewɔ abe wonya woɖokui. Ɖewo tsi tre, eɖewo bɔbɔ, eɖewo le nu koo gake eɖewo mele nu koo.

Amegã aɖewo le teƒe ɖe le kɔ dam, wotu kɔ ɖeka ƒe ta eye ɖeka hã le kɔ be yekɔƒo nɔvia, gake eve ɖewoa, wonɔ nyi ɖe walɛse aɖe ŋtsi.

Ŋutsu eve aɖewo do gaŋkui le nane dzi kpɔm. Ameyibɔa lé nanewo kɔ le Yevoa fiam. Ameyibɔa hã lé nane abe ati ɖaa si. Eye le kplɔ̃dzia, mashini bubububuwo le afi ma.

Zikpui dzi TV, nɔnɔme tata kple kplɔ le xɔ gã ya me. Akpɔ ati hã le kplɔ gã yame. Exɔa me wɔ ʋie.

kaligbɛ dɔwɔla eveaɖewo dó awu blu lié laet pols ɔmeve edɔwɔm tso laet kawo ŋtsi

Ame sugbɔ aɖewo geɖewo lé bagi ɖe asi nye yevuwo eɖewo hã nye ameyibɔwo, wole airport. Lé bagi ɖe asi yina edu bubu me.

Atsi ɖe me nye ya, le atsiamea, woƒe nuwo mele kplɔ dzi o, wole anyigba, tomatos, akutu, fetri wonye nu yewo le atsia me.

Amee, ame aɖewo le eŋu me ge le egbe gã aɖe me va, alã, gbemelã yiwo ɖewo nye atiglinyi, soholi, bufalo, gbemelã gagaga yi wo va tsi nom wokpɔm.

megã ɖe dó gaŋkuyi le nuƒom na ameɖe yiƒe zikpi le yi gake susoewo mele yi o, susoewo hã nɔanyi gake ameɖeka le megbea tsitre le agbalē ɖe kɔm na ɖeka

Ame geɖe nɔ anyi ɖe ŋu aɖe tame le teƒe ɖe yim. Ɖeka hã lɛ̃ ɖe ŋua ŋu le fi kpɔm.

Ame geɖe abe xlexle me woame atɔ wole teƒe ya. Tɔgbui ɖe tsɔ akɔ nyi le agba ɖe gbɔ eye wokɔ agba gbadze gaze gbadza wokɔ ɖo dzodzi he nane ɖam le eme. Ke bubu ha tɔ ɖe emɔ aɖe gbɔ.

Ŋutsuwo s koe le fi. Nyɔnuwo ɖe ke mele eme o. ŋutsu eve le eba ɖe gago ɖe me ɖe asi, eɖewo hã tɔ ɖe eba me, etsi kata le fima ƒoɖi.

Etsiƒoɖi aɖe xa ɖe teƒe ya. Egbewo, kusiwo, ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Exɔ aɖe le wo gbɔ afi ma. Ame aɖewo hã zɔzɔm yim gbɔgbɔm. Amea ɖe kpla bagi yibɔ. Amea ɖe hã tɔ ɖe ŋu dzi megbe

Dzetugbuivi ɖe kple yi ƒe avu le zɔzɔm le mɔ dzi, edo gaŋkui eye wogalé at iyi ɖe ɖe asi ewɔ abe eƒe ŋku menyo o. Yevunyɔnu ɖe kple eƒe avu wozɔ yina gake nyeɔnu la mele nu kpɔm nyuie o, atiwo tse le fi mi, atiwo tse le amadede gbemu ƒe nɔnɔme me, eye wotu dziƒo xɔ ɖe teƒa.

Ame sugbɔ aɖewo, eɖewo ble bagi ɖe megbe eɖewo hem le anyigba. Wo katã woyina exɔ aɖe me abe yameŋŋu ɖoge wo yina ene azɔ mɔ.

Enuɖala aɖe tɔ ɖe nuɖuɖuwo dome, ka nuɖuɖu ɖe agba dzi kɔ le fafiam le agbadɔ aɖe tɔ, ye ame eve hã tɔ ɖe emegbe le afi ma.

Ame dẽee aɖewo. Woame ve do Gbadagbawo awu. Wo edɔ wɔm tso yameŋua ŋtsi. Akpɔ be edɔ wɔm pɛpɛpɛ afi ama, yameŋua naho.

Ɖevi ɖe le atiŋu kum. Eɖewo le ŋua tutum eye eɖewo le eŋua me le eŋua kuu. Wole nu kom. Ɖeka hã tsi tre ɖe megbea gake mi mele eƒe ŋkume kpɔ o.

Le xɔ gã ya mee. Tivi, gɛmpadi, ekplɔ eye zikpui hã le fi ma, flawesi hã le fi ma.

Le kplɔ̃ dzia, akpɔ agba nyakpɔ aɖe le dzi. Zikpui vovovowo hã woli. Zikpuia ɖeka ɖi kplɔ̃. Zikpui ɖewo wɔ sue eye ɖewo didi fain.

Exɔ nyuie aɖe me. Exɔ nyuie aɖe me dzedzem la be Yevuwo xɔme ene. Flawaa le xɔme. Zikpi le xɔ me. Ekplɔ̃ hã le xɔme ɛɛ wodo dzo le xɔme.

Amegã aɖewo takpekpe aɖe wɔm. Afi ma nyakpɔ eye ame aɖe le T.V la dzi le nu ƒom na wo. Wo katã wonɔ anyi.

nyɔŋu adē aɖewo tɔ ɖi eɖewo ŋukpɔm teŋ eɖewo he ŋukom le tre la si ŋutsu woameve tɔ le wóabe megbe

Kpovitɔ eve aɖewo le xɔ aɖe me. Ɖeka le pani dom na nɔvia eye eyi ke la pania xɔm la, eyɔ mo.

Sukuvi ɖewo tsitre, wodo avɔ ɖe ali me eɖewo lé hankerchief ɖe asi me.

Nuɖuɖu vovovo ƒo xla mama gã aɖe, mama wɔ abe ele nu kom gake mele nu kom o, edo kuku yibɔ, atɔtɔ le fi ma.

Yevuvi aɖe wo ɖa nyuie do pulova kple talegbẽ, mlɔ anyi ɖe anyigba fefe fem kple yewo keteke le xɔme.

Yevu ɖewo le eŋu ɖe me. Wole gbe gã ɖe me, va le atiglinyi kpɔm. Atiglinyia woame eve ye, ɖeka le eŋua ƒe megbe, ɖe ha le eŋua ƒe ŋgɔ…

nyɔŋuviwo kple ɖeviwo le agba le ta le takuviwo me kple aba le dzi nawo le line me labe ɖewo nyawo tso wóde ene

Ŋutsu vi aɖe nɔ anyi ɖe eƒe abati dzi le ambre…xexi te le tsiaƒu to gake ete ɖe swimming pool ŋuti, enetiwo le exa, nyɔnuvi aɖe le swimming pool la me wòkpɔm nyuie.

Mɔzɔ̃lawo va ɖo ɛpɔti kple woƒe agbawo le wo xa. Ɖeka nɔ anyi la be ɖeɖi te ŋuti ene ye wo eƒe ƒometɔwo dzɔm le ɛpɔtia.

Yevu eve kple ameyibɔ etɔ̃ le vɔlibɔl ƒom. Bɔlu la le yame eye ameyibɔ ɖeka ƒu du be yealé bɔl la.

Ewɔɖuvi aɖewo nye ame ade, ŋutsu etɔ̃ nyɔnu etɔwo wo katã wodo awu ɖeka bla ta eɖewo hã le woxa bla ta gake woƒe ŋkume me dzedzem nyuie o.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo tsi tre ɖe tsi ƒoɖiƒoɖi ɖe me le dɔ wɔm. Ewɔ abe galamsey tɔwoe.

Ame aɖewo zɔ mɔ yi yevuwode gake wobe agbalẽwo meva de o. Ye wonya wo tso yevuwode gava wo de ye wona wo awu ʋɛ̃. Ale yi ne womegatsaka ame mamlɛawo.

Exɔ vovovo. Ɖewo nye ɖewo le kpui. Eɖewo didi fain, ɖewo hã nyakpɔ, ɖewo hã menyakpɔ o. Eŋuwo hã le mɔ dzi gake wome sugbɔ o.

Nɔnɔmetata woame eve aɖewo le xɔ nyuie aɖe me, zikpui gã ɖeka ss…ee..vitɔ woiame eve. Pillow le zikpuiwo katã dzi, senta table le zikpuiwo ŋkume.

Amede aɖewo enye dɔwɔlawo nyɔnu ɖeka tɔ ɖe woxa kpla asi, ŋutsu ɖeka le wo me do awu dzɛ̃ wo katã wodo awu makpa mumu le mɔta tsakam le mɔ dz.

Nyɔnuwo ɖeɖe tɔ ɖe agbadɔ aɖe te, wodo avɔwu bla ta le nu kpɔm eye ɖeka ya ƒo ɖa kpa vi ɖe eme, yi hã tɔ ɖe woxa le nua ɖe kpɔm.

Asidɔwɔla eve aɖewo, ɖeka nye ŋutsu, ɖeka nye nyɔnu. Ŋutsu do awu dzɛ heɖo gankui. Nyɔnua do awu blu edɔ wɔm me tso kɔmpita aɖewo ŋuti.

Ameee… naɖewo edɔwɔm le sukuxɔ aɖe ŋuti wo katã wodo kuku woame etɔ̃ nye yevu ame ɖeka nye ameyibɔ do wilintin boot.

Yevu ɖewo tsitre ɖe woƒe ŋu ŋuti lé woƒe kaƒomɔwo ɖe asi le foto ɖem atiglinyi ɖewo, ati vovovowo hã wole teƒea.

Edɔwɔlawo yɔna be, enginias wole exɔ aɖe tum. Gakpo ƒoxla teƒea. Simiti hã le trɔka me eye ɖeka le tutum. Wɔme eve boŋu le etutum. Ɖeka bɔbɔ.

nyɔŋuaɖe kple ŋuwo abe ɖaʋatɔ ene kó nane yevuaɖe fiam abe ɖewo dzibe yava nɔnyi le yameʋuɔ me nɛ ne

Nyɔŋu etɔ̃ ɖewo, ɖeka tɔ ɖi eŋu kpɔm, ɖeka nɔ nyi nya sem, ɖeka fufu tom, nuɖala nuɖaŋuwo le wo xa, kokloviwo hã le wo xa le bladzoti me.

Efo gã aɖe tsitre ɖe asi vi ɖe ƒe ŋgɔ, le asia mea, akutu le, atɔtɔ hã le, ahaviviwo hã le.